Enhumba eya zimbibwa nha matafali nhi suminti nga ghe nhumba enho ghaligho abakazi nga era ghanho ghaligho nha baana omu ku baana banho tayambaire ngoye era nga onho ayemereire gho mukazi alinha ekitambala ku mutwe gwe.

Ensenene edhiri mu sepiki ensenene dhinho dhi toleibwaku amaghagha era nga dhikalangibwa, ensenene dhinho nnhingi era nga dhimaze okukalangubwa era nga dhiligya kulibwa.

Enhanha enhenvu, nga enhanha dhino nnhingi. Enhanha dhino dhiteleibwa ghalala nga dhili mu bibaawo. Enhanha dhino dhili mu langi emmyufu. Ng'ela dhino dhiyenze.

Endhoki nga enho eri ku bbuluka, endhoki enho erigwa ku kamuli akafanana obulungi akamuli kanho ghe kali tikaligho konka era nga ghaligho obumuli bungi inho obukafanana endhoki enho erimu amabala ameirugavu nha ga kyenvu.

Omusaadha ayambaire akadhozi akeirugavu nga era omusaadha onho agemye ekipandhe mu mukonho gwe einhuma gho musaadha onho eriyo abantu bangi era nga eriyo nhi nhumba edha kalinha.

Abaana abali kunhaba mungalo nga abaana banho bonabona batairegho emikono gyaibwe era nga ghaligho omusaadha mulala agemye omudhumo oguli kuvamu amaadhi gebali kukozesa okunhaba mungalo.

Enhumba nga yaseregebwa n'abaati, enhumba eno emberi ghayo ghaligho ebintu eby'abaana era nga ghaligho omusaadha eyetwise akagaali akabaana abato.

Olusuku olwa matooke olusuku lunho lulimu ebigogo bingi nga munho nhomuli ebigogo ebito nhe bikulu era nga ebigogo binho biliku enkota edha matooke.

Elyato nga lili kuseyeya ku nhandha elyato linho ghe lili liligho lyonka nga era elyato linho liliku abantu babiri, kumbali kwe nhandha enho kuliku obusubi era nga omu ku bantu abali ku lyato linho tayambaire saati.

Obumuli obungi nga era obumuli bunho buli mu langi efananha obulungi, akamu ku bumuli bunho kaliku endhoki nga era endhoki enho eriku amaghagha.

Abavubuka basatu nga omuvubuka mulala ku bo ayambaile enkofiira eya langi eya bbulu ela nga ono agemye ekyenhandha, einhuma ghe ghaliyo omuvubuka ayambaile akadhoozi akammyufu ela nga einhuma gh'oyo ghaligho oghundhi ayambaile engoye endhirugavu.

Ekye nhandha nga kinho ki gemeibwa omuntu, ekye nhandha kinho kilinha omunhwa omwigule era nga ekye nhandha kinho kilinha ku mukonho omugodha. Ekye nhandha kinho ki gemeibwa nhe mikonho ebiri nga era kumbali ghaligho amaadhi ge nhandha.

Enhandha nga nnhene nga enhandha enho ntefu nga era eziraku mayengo mangi nga omusana guli kugya era nga obwire buli kuziba era ekitaangala kinho kibonheka mu maadhi.

Ekyenhandha era ekyenhandha kino kigemebwa omuntu ono ayambaire ekoti eyalangi yabbululu era nga ekyenhandha kino akigemisa emikono ebiri.

Enhumba enhingi nga enhumba dhino dhazimbibwa kuluserengeto olwolusozi era nga enhumba dhino nhinhandhiganye, era nga ghansi wolusozi eriyo omwiga nga wano ghaligho abantu.

Endhoki enhingi endhoki dhinho dhili ghala mu bikunsu era nga dhinho dhili ku ekintu akyeru kumbali kuliku olutimba timba, endhoki edindhi dhili ku bbuluka.

Ensawo edhamanda nga dhino dhipangibwa kumbali kw'olugudo kumbali okwo kwenhe kuliku sengenge era eno eyanikibwaku engoye einhuma ghadho eliyo eisubi.

Abasaadha babiri abatyaime bano bagemye amalobo gebwe era nga balinze kumukono ogulya obwiire bulikuziba era omusana gulikubulira yo.

Ente ennhingi. Ente dhino dhemeleile mu isubi. Ente dhino dhiliku amayiga amaghanvu. Ela nga einhuma ghado ghaliyo omuti.

Emmotoka nga enho ebeese ebintu ghangulu, emmotoka enho ndheru nga ela eli kutambula nga eila ku mukono omugoodha, embeli gh'emmotoka enho ghaligho ogha pikipiki nga ye ali kwila mmotoka enho yeli kuva. Kumbali kwayo kuliku emiti.

Olugudho olubita ghangulu oghenhandha era olugudho luno lwazimbibwa ghangulu nga era lwawanirirwa ebizimbe ebigumu, ghansi ghaligho amaadhi agali kubitagho.

Ebidhiba bisatu nga ebidhiba binho birimulusegege, ebidhiba binho birimu amaadhi era nga kumbali okwebidhiba binho kuliku obusubi obwakiragala.

Onho musagho agemye akathupa akaliku ekigambo "covidi 19" era nga akathupa kano kaliku ekisandhikiza kimmyufu akathupa kano kaliku ekigambo nhegativu nhi positivu.

Ensenhenhe edhimaze okusikibwa, nga ensenhenhe dhino dhiri kuyolebwa nh'ekayi. Ensenhenhe dhino nnhingi nga era dhino dhiribwa, ensenhenhe dhino dhimaze okukalangibwa.

Akakembo nga kano kaliku ebiviiri. Akakembo kano katyaime ku muti ela nga akakembo kano kegemye nh'emikono gyako gyombi. Akakembo kano ghekatyaime ghaligho ebikoola ebya kilagala.